Ame aɖewo le nuɖum le dzidzɔ me eye nyɔnuvi tukui ɖeka le eme, ka nuɖuɖua ɖe kɔ de nume na ŋutsutsisi ɖeka, si ke ɖɔe gakui ke le nu kom le exɔm.

Nyɔnu kpɔ ɖe sike lé kaƒomɔ ɖe asi, ke bɔbɔ nɔ eƒe fiase me, si ke wodzrana avɔ vovovowo kple kɛntɛ vovovo nyakpɔ nyakpɔwo le. Ke la dzidzɔ kpɔm.

Fiase nyakpɔ aɖe me si ke wotsɔ afɔkpa si ke wolɔ̃ kple nyakpɔnyakpɔ vovovowo kɔ da ɖie kple kete nyakpɔ si ke wolɔ̃ kple nyakpɔnyakpɔ vovovowo wo tsɔ wo katã ke tɔ ɖe teƒe ma.

Ŋutsuvi wo ame etɔ̃ aɖewo yi ɖe tɔ to tsi ku ƒe. W o dometɔ ɖeka ɖe sia ɖe tsɔ tɔkpo ɖe asi. Wo dometɔ ɖeka ɖiɔ kuku yibɔ ɖe ta. Ke etɔ̃ susuewo meɖiɔ kuku o.

Dukɔmevi hatsotso aɖewo do ɖe ablɔ dzi. Ɖewo do awɔ yibɔ, ɖewo ɖiɔ kuku dzi eye ɖewo hã ɖɔ kuku yibɔ. Ɖewo hã tsɔ nuŋlɔti aɖewo ɖe asi sike woŋlɔ nu vovovowo ɖe edzi.

Nyɔnuvi aɖewo do kente vovovowo kple avɔ vovovo nyakpɔnyakpɔ aɖewo ke ɖewo tsɔ kɔwlu aɖewo kɔ ke wotsɔ nu vovovowo ɖe ta.

Ʋe ŋusẽ dɔwɔla womadre aɖe wole dɔ wam le ʋe ŋusẽ mɔɖewo ŋu woatɔ̃ wodo awu ɖe awu dzi ke woame ene wodo kuku ɖe eta.

Ŋutsu etɔ̃ aɖewo do awu sɔsɔe eye wole dɔ wɔm tso pɔmp mɔ aɖe ŋu, wo katã woɖɔ kuku ɖeka, wo katã woɖɔ gakui ɖe ŋku dzi, wo katã hã wodo asiwui eye woame eve wolé pɔmp ɖe asi.

Nyɔnu dze tuŋgbe aɖe si ke bɔbɔnɔ zikpui nyakpɔ aɖe dzi hedo awu yibɔ dzi kple anyigba, ebla wɔtsi nyakpɔ aɖe hã, ekplɔ aɖe hã le ŋkume si ke laptop aɖe hã le edzi wòle asi tem ɖe edzi

Ŋutsu aɖe le nu fia ame aɖewo. Ɖevi woa me ene kple ametsitsi woa me tɔ̃ ele afi ma. Ke wole enu si fiam wole kpɔm ame aɖe hã tɔ ɖe adzɔge kɔ asi kɔ de ali ke le wo kpɔm.

Ɖevi ŋutsuvi woamadre aɖewo bɔbɔnɔ anŋutsrɔe aɖe dzi le teƒe aɖe, wo katã wo ɖo nukomo eye wo katã woƒe awuwo ƒo ɖi tulitulituli, kotoku ʋe aɖe kple ŋgo yibɔ gbagba aɖe hã le wo gbɔ.

Awusa hatsotso aɖewo tɔ ɖe woƒe gbedoxɔ mɔnu eye ŋu etɔ̃ aɖe hã tɔ ɖe afi ma si ke wo katã wole yibɔ ɖe. Wo katã wodo awu lɔbɔ. Ewɔ abe wokatã wotso gbedoɖa ƒe dona gbɔna.

Ɖevi ŋutsuvi yevuvi aɖe le fefe ɖim kple dzidzɔtɔe. Fefeɖinu geɖewo le egbɔ eɖewoe nye fefeɖiɖi keteke, fefeɖiɖi ketekekula kple fefeɖiɖi ketekemɔ.

He ŋusẽdɔwɔla aɖe si ke nye ŋutsu do awu yibɔ bɔbɔnɔ zikpui dzi le he ŋusẽ ŋdɔ wɔm ke nudzraƒe aɖe hã le heŋusẽdɔwɔla la ƒe xa.

Mɔɖanudɔwɔla aɖewo le nya me dzrom kpɔ dzidzɔtɔe wo ame ene woɖɔ kuku ɣi ɖe ta ke wo ame eve ɖɔ kuku dzĩ ɖe ta wo ame aɖewo do awu ɖeka ke ɖeka ya do awu vovototo le eme

Nyɔnu nyakpɔ aɖe tsi tre ɖe dzodoƒe ke eblu nu aɖe ɖe kapu aɖe wòlé ɖe asime be ne wòaɖu kple gatsi. Foni hã le eƒe ahadzi le afi ma wòtsi tre ɖi.

Nyɔnuvi dzetugbe aɖe si ke ɖu dzi le miss kaltsa Ghana. Woɖɔ fiasi kuku nɛ eye ame aɖe hã tsɔ dziɖuklata la ɖe asi be natsɔ de asi nɛ.

Ame atɔ̃ aɖewo le seƒoƒo bɔme le seƒoƒo dom. Nyɔnu tsitsi ɖeka, ŋutsu ɖeka kple ɖevi wo ame etɔ̃. Dzi le wo dzɔm be wole seƒoƒododo fiam yiwoe eye wo katã wodo asiwui ɖe asi.

Ame hatsotso aɖewo bɔbɔ nɔ sukuxɔ me eye ɖewo gbalẽ le woƒe ŋkume, eɖewo hã tsɔ nuŋlɔti ɖe asi, ɖewo hã tsitre, eɖewo hã kɔ asi ɖe dzi eye eɖewo hã le dzidzɔ kpɔm.

Mɔkanidɔwɔla eve aɖewo tɔ ɖe polu aɖe gbɔ le kani aɖe wɔm. wodo awu sɔsɔe eye woɖɔe kuku ʋi sɔsɔe hã ɖe woƒo ta.

Ame aɖewo va nya tso ƒe me nya tso ƒe. kpovitɔ aɖe hã nɔ afi ma. Nyametsola le nya bia ame siwo va nya la tso ƒe.

Hɛ ŋusẽdɔwɔla ŋutsuvi aɖe le dɔ wɔm le hɛ ŋuse aɖe ŋu le eye edo awu yibɔ eye battery aɖewo hã le egbɔ fi ma ke wo zãzãme kɔ le dɔa wɔm

A ame ƒuƒoƒo enyi aɖewo ƒoxlã ʋe ŋusẽ mɔ kple dzidzɔtɔe eye wo katã wokɔ asi ɖe dzi. Wo katã hã wodo awu vovovowo eɖewo do awu si ked ze abe lilikpo ene eye ɖewo hã do awu dzɛ̃.

Gbemenyi aɖe kple dzata aɖewo le dzre wɔm. Dzata ɖeka ƒu du gbɔna wo gbɔ ke gbemenyi susuawo tɔ ɖe adzɔge ke le nu kpɔm. Eɖewo hã wole nu ɖum ke dzatawo hã wolia gbemenyi la dzi.

Nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ zikpui dzi kele nu tɔm le gamlekpui dzi, enua ɖewo bi, ekɔwo ƒo ɖe agbɛgbadze dzi da ɖe tɔkpo aɖe nu. Tɔkpo bubu hã le eƒe xa, ke etsɔ he de asi le nua ɖewo lã.

Nyɔnuwo ame eve kple ɖeviwo ame etɔ aɖewo tɔɖe mɔmemidzraƒe wo ŋkume le mɔme kpɔm be woatso mɔme eʋu eve aɖe tɔɖe afima ke mɔtodolawo ame eve aɖe ha va yina